Ŋutsu aɖe le ŋu ƒom eye nyɔnua le ʋe ɖum. Nyɔnua do awu yibɔ aɖe eye wodra eɖokui kple trego ɖe eƒe ta. Ele nu kom.

Kpovitɔ sia tɔ ɖe moto aɖe ŋu le teƒe sia, ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu eye eɖe hã tɔ ɖe kpovitɔ la megbe, wodo gaŋkui eye kpovitɔ la do kpovitɔwo ƒe awu,

Le xɔ sia me la, míakpɔ seƒoƒowo, kaɖiwo, nunɔdziwo, xɔa ƒe ŋɔtru nye glasi eye dzodoƒe sɔe aɖe hã le xɔa ƒe teƒe.

Le edu sia ƒe mɔto la, dunyahela gãã aɖe va yina. Ele eŋume eye amewo le eŋuti dzɔm. Ame aɖewo hã tɔ le ekpɔm.

Amewo le nusrɔ̃ƒe sia eye wole nufia wo nɔnɔewo, ŋutsuvi ɖeka le nɔnɔmetata aɖe fia le kɔmpita dzi eye etɔewo le nɔnɔmetata sia kpɔm, ŋutsuvia do awu dzɛ eye ɖeka hã do awu yibɔ.

Teƒe sia nye nusrɔ̃lawo ƒe teƒe, nyɔnuvi kple ŋutsuvi vovovowo le teƒe sia. Eɖewo le kɔmpita dzi kpɔm eye eɖewo hã le nu bubuwo wɔm.

Nyɔnu siawo va teƒe si wowɔna solapaneli le, wota avɔ dzɛ̃, ʋie kple amadede vovovowo, wodo afɔkpa si wotsɔ yina dɔwɔƒe lae.

Afɔku aɖe dzɔ le teƒe sia eye amewo be xɔ kaka, woɖe nunɔdziwo, atikpakpawo kple nu bubuwoe do va xixe eye ŋu aɖe va le teƒea dzram ɖo.

Asrafo siawo le mɔla ƒe titina. Woda kɔ le teƒe sia eya ta amewo ƒe afɔkpa kple bɔla geɖewo le anyigbala. Asrafo ɖeka le nu ƒom na ame aɖewo le.

Teƒe sia nye nuɖuƒe. wodzra teƒea ɖo kple seƒoƒo vovovowo kple ati vovovowo. Wotsɔ nu nɔ tsi eve da ɖe teƒe sia eye ekplɔ ae le wo ƒe domedome.

Nɔnɔmetata sia hã nye xɔ aɖe me si ke wosi aŋɔ he ɖe glia ŋuti, xa me la abawo le ahuhɔewo le nɔnɔmetatawo le glia ŋu, awy dzraɖo ƒe wo le xɔa me.

Ame siawo le ŋuŋu yi duka bubu aɖewo me, ɖeviwo, ŋutsuwo kple nyɔnuwo le wo dome. Wodro woƒe agbatewo ɖe ta, ɖevia ɖeka kpa vidzɛ̃ tukui ɖe tume eye wole fli ɖeka me.

Afisia nye teƒe siwo tuna exɔ le. Xɔtula geɖewo le afisia eye wodo woƒe xɔtuwuwo, eɖewo tɔ ɖe xɔtɔxɔ la dzi eye eɖewo tɔ ɖe anyigba me.

Teƒe sia nye agblemenukuwo ƒe asime, ŋutsu aɖe le amagbe vovovowo dzram, míakpɔ karɔt, kukumba, yevuwo ƒe atadi, kabedzi kple bubuawo.

Dunyahela siawo le vunyavunya wɔm le wo nɔnɔewo dome. Eɖewo kɔ kpokpo ɖe asi eye ɖewo hã di be woatasi vunyavunya sia. Ŋutsu aɖe le afi ma le foto ɖe wo.

Afɔku aɖe dzɔ le teƒe sia, agbasasra la ŋe eye dɔwɔla va be woadzra teƒe ɖo, wodo dɔwɔwu, ame aɖewo hã do awu yibɔ, teƒe le dzidzɔ tum.

Teƒe sia nye kekuƒe kple kpegbaƒe, ŋutsuwo le dɔ wɔm le teƒe sia, ɖeka le kea kum eye ɖeka hã tsi trɔm ɖe kea dzi, eɖewo hã tɔ ɖe anyi.

Teƒe sia ɖi nuƒleƒe aɖe enye teƒe sia amewo va ƒlena nu, nyɔnu eve aɖewo le teƒe sia miakpɔ atikutsetsewo kple nu vovovowo le teƒe sia.

Le dzogbedzi sia la, amagbeawo ku. Ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe wo bɔbɔnɔ anyi ɖe kplɔ nu eye wole aha nom. Ŋu aɖe hã le teƒe sia eye atigã aɖe hã le teƒe sia.

Teƒe sia nye dzogbedzi aɖe si míakpɔ alãwo le. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe sɔlawo ŋu. sɔla ɖewo wa ʋee eye ɖewo waa yibɔɔ. Ame aɖewo hã da si le woƒe nuɖuɖuwo ŋu ɖe teƒea.

Teƒe sia nye sikakuƒe aɖe. Ŋutsu geɖewo le sika kum le teƒe sia. Eɖewo leeke kum eye ɖewo hã le eba me blum. Ŋutsu bubu tɔ ɖe eke la tame eye wole aɖaŋu ɖom na wo.

Le gbadzaƒe sia la, ame geɖewo ƒoƒu ɖe ŋutsu aɖe ŋu. Ŋutsua le gbadaƒea ƒe domedome eye wole ʋe ɖum alo le kamete fefe aɖe wɔm. Amewo le foto ɖem.

Wole amegã aɖe ƒe kuteƒe wɔm le nɔnɔmetata sia me, ameawo do awu yibɔ eye dedienɔdɔwɔlw aɖe hã le afi ma, wotɔ ɖe aɖaka la ƒe ŋgɔ.

Ɖevia wole fefe wɔm le nɔnɔme tata sia me. Nyɔnuvia ɖeka nye wɔnamitɔ eyata enɔ bubunɔ keke dzi. Esi le eƒe megbe la le duƒum eye eɖe hã tso asi ɖe nugo nu.

Teƒe sia nye Ghana ƒe sewɔtakpekpe teƒe, dunyahelawo wɔna takpekpe le afi ma, dunyahela ɖeka tso eye wole nu ƒom. Susuewo le woƒe kaƒomɔ dzi kpɔm.

Gɛtɔwo le kɔnu aɖe wɔm le nɔnɔmetata sia me. Wonye ŋutsuwo eye wodo awu dziwo. Wokɔ kɔnuwɔnu geɖewo kpla ɖe kɔme. Ŋutsua ɖewo nɔ anyi eye ɖewo hã tɔ.

Xɔtula siawo le xɔ tum eye wodo woƒe xɔtunuwo, ɖeka lé anyi dze ɖe asi eye ɖeka hã lé agba ɖe asi, wod kuku vovovovowo.

Ŋutsuawo tɔ ɖe ŋu gbegblẽ aɖe ŋu, ŋutsua ɖeka si do amagbewu la de asi ali eye eɖe hã de asi kotoku me, wole eŋua kpɔm eye wole nu ƒom tso eŋua ŋu.

Nɔnɔmetata sia fiami teƒe sia wowɔ na agblemɔwo na agble dede. Nyɔnu aɖe le nuƒom tso mɔlawo ŋu eye ame aɖewo do awu siwo wole tsaɖilawo fiawo alesi wo zana agblemɔ la.

Teƒe sia nye kɔƒe aɖe me si le woƒe dekɔnuwo wɔm, ŋutsu kple nyɔnuwo le teƒe sia eye wota avɔ ɖe ali me, ŋutsu aɖe le dzo tɔm nane.

Le nɔnɔmetata sia me la míakpɔ du vovovowo ƒe aflaga. USAtɔ le afi ma, Ghanatɔ le afi ma, Canadatɔ le afi ma kple du vovovowo me.

Teƒe sia ne sinima aɖe me woɖo nu nɔ dzi yibɔ ɖe ɖoɖo tɔxe aɖe me le teƒe sia, wosi aŋɔ hee kple ŋɔ blu ɖe eglia ŋu nɔnɔmetata vovovo wole glia ŋu.

Aɖaŋudɔwɔla wo le aɖaŋu dɔwɔ teƒe, ɖeka nye nyɔnu eye bubu hã nye ŋutsu. Ŋutsua do gankui. Wole nane dzra ɖo le mɔ aɖe ŋu alo kɔmpita aɖe ŋu.

Teƒe sia nye fiase aɖe si wodzrana agblemenuku kple nuɖuɖu vovovowo, ŋutsu aɖe tɔɖe fiasea ƒe mɔnu. Le fiasea me la, mikpɔ be wole atikutsetse geɖewo hã dzram.

Teƒe sia nye awusatɔwo ƒe gbedoɖaƒe. Wodo awusatɔwo ƒe awu eye wonye ŋutsuwo. Wodze klo hele ta dem ta gu elabena wole gbe dom ɖa.

Ame aɖewo le mɔ zɔm kple woƒe agbatewo. Wobɔnɔ anyi ɖe eŋu ɖe me eye wokɔ agbateawo kɔ da ɖe eŋua tame. Alã aɖe hã le eŋu ŋuti.

Teƒe sia nye sikakuƒe gã aɖe, ŋutsuvi geɖewo sɔgbɔ le teƒe sia eye wole ba me blum. Ɖewo le ba la kɔm ɖe teƒe aɖe eye ɖe wo le ba la kum.

Ɖevi sia le modzaka ɖem kple eƒe modzaka ɖe nuwo. Modzakaɖenuawoe nye eŋu, amewo si le exɔ tum kple exɔ vovovowo. Ɖevia le nu kom.

Mɔ gã aɖe le keme kum le teƒe sia, ŋutsu eve aɖe si ɖi ɖaŋɔdɔwɔlawo le teƒe sia. Wodo aɖaŋudɔwɔlawo ƒe awu eye ɖeka le agbalẽ ɖe asi.

Wodzra na atikutsetse kple amagbewo le teƒe sia. Amewo nɔ anyi ɖe agblemenukuawo gbɔ. Ame aɖewo hã le eƒlem. Miakpɔ fetri, tomato, kutu kple bubuawo.